Vana ngavapuwe zvairywiwa kudhaya zvinodetsera yambo kugwinyise makodo nekuvharidzire matenda angada kupinde munyama dzawo.

Vana votanga kufunda vachiri vadodori mazuwano ngavatofundiswa ngekudzingwarira nematenda ariyo avanogona kudhibana nawo.

Zvinodakadza yaamho kuti mwana vemukanyi aoneke eibetsera kuvakisa mbatso dzekufundira munharaunda maakakurura. Kuti vandani vake vafundiremwovo vasikanaivi ngemvura.

Zvikora zvakawanda zvapadhuze nemapato vana ngava fundiswe kuti vanoita hambirei veipambana nemovha zvinodetsera.

Tisawanza kufundisa mabhuku ega kuvana vadoodori zvintani ngavaite ekubata nekuzviita ngenyara dzavo mbune.

Vana ngavafundiswe kushandira pamwepo vachiri vadodori zvinodetsera yamho kuti vazokona kushandidzana nevantani kana veinge vazokura.

Maticha itai kuti vanavadodori vanadakarire kuuya kuchikora ndiko kuti vaone kufunda zvinopinda veizvizwa.

Muzvikora makutenderwa mwana veshe-veshe kuti aende kofunda. Hazvinei nekuti vakadini unobva kuri, vakaremara ere, unobhuye chihloboyi chinodiva kufunda kwega.

Kubikwa kwezve kurhya muzvikora zvinofunde vana, zvino detsera yaampho nekumurudzira kuti vana vade kufunda.

Ngatidetserewo zvikora zviri mumakanyi edu, mwetinogara ngezvihlayo nepekubharira, kuti vana vedu vafunde zvisina zvibingaidzo.

Vana vadodori vasati vagumisa makore ekuti vaende kuchikora vane kwavoo kwavano fundira nekuti vakone kukura variyo.

Kufunda kobabetsera mazuwano hauzotambudziki waenda kuma thaundi unohamba weizvifundirawo wega zvakabharwa mumipikicha woona kweunoenda.

Vana ngavafundiswe zvintani muzvikora kusiri kufunda mabhuku egapi nekupuntura bhora nekurumba kune mibairo.

Vana vanosise kufundiswa matenda akawanda wanda evanokone kudhibana nawo vachiri kuma giredhi kugaya kuti zvizoadetsera

Ngati fundise vana vedu kuite mishando ye nyara mu makanyi mwatino gara zvino detsera yambo pe vano kura avazo tambudzika vano ona cheku ita.

Vana ngavabijirwe chekurya chinopisha vari kuzvikora zvinodetsera yambo kuti akone kupurutana panenge peifundiswa.

Muzvikora mwakufundiswa ngezvekurya zvinotidetsera yaambo kuvharidzira antu anematenda. Zvinodetsera yaambo.

Kushandisa zviro zvetinoona nezvetinokona kubata teifundisa. Zvinodetsera yaamho kuti vana vakone vakasika kuzwa nekubata zvinenge zveibhuiwa.

Vana ngavafundiswe mishando yekuita ngenyara dzavo pevanenge vari muzvikora zvino zovadetsera yaampho mukupona kwavo.

Tine madhokodheya akawanda yambo vanokona kuti vheneka kuhloyo kuhlinza nekutirapa zvindani zvirwere zvatinganazvo muzvibhedhlera.

Ngatifundewo vana vekanyi tisaningirirwe pashi, ngevantu vandani, vanobve kundau dzakawanda-wanda, inodetsera kumirudzirawo ndau yedu.

Vana vavakufundiswa mishando yakasiyana siyana yenyara muzvikora mavarii kufunda zvinodetsera yamho mukupona kwavo.

Zvinodetsera yaambo kuti vana vafundiswe veiona zveibaitwa pane kuita ekuronzerwa.

Aungadadi ere ukakona kudetserawo mwana umwe hake wemuntaraunda mwenyu kumubhadharirawo mare yechikora kuti aende kofunda zvifundo zvepadera.

Ngakunasirwe mabhuku akawandisa ekudetsera ndiwo vana vari muzvikora kufunda, kuti vazwisise.

Mishando haichaketi mazuwano, Majaha nendombi mwakukona kufundira kuite mishando yakafanana, pasina unomurambidza.

Kuonekwa kwezviro zvekushandisa mukufunda kwevana kunodetsera yaambo kuti vana vakone kukumasika kuzwa nekukona zvavanenge veifundiswa.

Akiti woye ngatiitewo kuti vana vedu mandau vafundewo ngemakombiyuta muzvikora mwavanofundamwo zvinodetsera yambo.

Vana vekanyi, ngatikone kuti tikafunda tipetuke kumakanyi edu tooshandireyo, kudetsera ntaraunda dzatakabarirwa.

Muzvikora maanezvifundo zvinoitwa ngevana zvinodetsera yaambo kuti vazoite madhokodheya kana vakura.

Ngati kete mbatya dzinotidetsera kuti tisa kuvadzwa patinenge teyifunda nezvindani zvifundo zvatinoita muzvikora.

Mwana umwe ngaumwe ngaapuwe mukana, wekukheta ega ,zvaanoda kufunda ,nezvaanoda kuzoita, mangwani.

Mazamanisheni anodiwa yambo mukupera kwechifundo chimwe nachimwe zvinodetsera yambo kuti tione kuti vakazvinzwa ere zvavakafunda.

Mukore uno hakusisina mwana unozwi haaendi kuchikora. Veshe varumbwana nentombi, vanotenderwa kufunda kuguma kwevanoda.

Zvinodakadza yamho ,kuti zvikora zvemumakanyi mwedu, zvingewo zvakaakiwa zvakati mhoryo kudayi, zvinodadisa.

Vana nagavafundiswe chivantu chedu. Kurima, zveshe nekusima mimbiti zvinodetsera yaambo mundaramo mwavo, vazokura.

Kwaane mabandiko anokona kudetsera varumbwana nendombi kupheya mare dzezvikora kuti vaone kufunda.

Zvakabati mporyo yaampo kuti vana vedu vafundire pakaakirwa zvinongwarire vana kuti vasadhibana nezvigebenga zvemuntaraunda Kunyanya vana vedu vendombi.

Zvikora zveshe zviri mumbiri mwemapato zvinoda kuakirwa kuti vana vasadhibana nematambudziko mumapato.

Mwana umwe ngaumwe otenderwa kofundira kuchikora chaanoda chero kwechiri. Hazvinei nekuti wakabarirwa kuri.

Tisa manikidze vana kuti vafunde zvavasingadi chinodiwa kuva onesa kunaka kwe zve munenge meide kuti vaite ozo keta ega zvaanoda.

Nharaunda inofundire vana inofanire kucheneswa nekygadzirirwa kuti vana vasadhibana nezvithikabezo mukufunda kwavo.

Vane mishando yavakafundira, petukaiwo kumakanyi kwenyu, mwoofundisawo majaha nendombi vanogareyo.

Amungadakariwo kuita chikora chakati mboryo nendaraunda matinogara kuti majaha nendombi vainewo pekuenda kofundira nekuzovadetsera panguwa.

Mazuwaano azvichaketi varumbwana nendombi veshe vakutenderwa kuenda kuzvikora kofunda.

Muzvikora ngamuwakiwe mbatso dzekuti vana vaende kofundira zvinodetsera yaambo kuti vana vasakorera kotamba.

Dai taiwonawo mabhuku akawanda ekufunda muzvikora zviri mumakanyi medu zvingadetsera yaambo kuti vana vakone kufunda nekuziya zvakawanda.

Makodo edu anode kupote eitwasanirwa ngekuite mijaho nekupunhure bhora. Muzvikora mwetinofundira kuti agwinye.

Mapurisa emuntaraunda ngaahambire muzvikora eichaya bemberera rekushata kwekurya kana kumwa zvinodhakwisa.

Zvinodetsera yaampo kuti madhokodheya apote eitenderera muntaraunda dzatinogara veiti fundisa ngematenda akasiyana siyana.

Zvinodetsera yambo kana zvikora zvemumakanyi mwedu zvikaisirwawo makombiuta vana vanenge vofunda pavadira veidzidetsera.

Vana ngavafundiswe kuti vasamwa zviro zvinodhakwisa .Zvinoshaishira ramangwani ravo kubeni ndiyo nyika yedu yamangwana .

Muzvikora umwo vana ngavafundiswe kuchenesa ntaraunda dzevanogara nedzevanofundira. Zvinodetsera yaambo.

Vana ngavaunganidzwe vafundiswe nekuoneswa nekukosha kwekuenda kuzvikora zvepadera zvakatitenderedza.

Zvinodini kudakadza kuonawo mwana wako eindawo kuchikora chepadera kofunda zvifundo zvemberi zvinoite kuti azodetsera nyika yake mangwani. Mwana wemuNdau ooneka ariyoo derayo eibhuya eixasa aripoo pakati peantani.

Majahe imwi nendombi kuzvikora zvepaderayo komwoenda hambirai chimwe chamunenge matumirwa chekofunda.

Majaha nendombi vanoenda kuma yunivhesiti hambirai chimwe chamwa katumweyo tisaa nzerereka.

Kuzvikora zvepadera vanthu vaakukona kufundiswa nditicha uri kuretu nekwavari veimuona mukombiyuta.

Muntu weshe ane mushando wangada kuzoita ngatiende tofundiswa kumaunivhesiti zvinodetsera yaambo.

Mwana umwe ngaumwe unoda kuenda kofunda kuzvikora zvepadera, harambidzwi kufundira kwaanoda nyangwe veibva kuri.

Mwana wemundau, uriyowo derayo kofunda ,kuti azodetserawo kanyi raakabva, raakabarirwa zvinodini kudadisa akiti woye.

Zvikora zvepadera zvikawanda munyika yedu vana vakawanda vanenge voendeyo kofunda zvinenge zvomurudzira ntaraunda dzedu .

Ukapota wei hamba mundau dzakawanda uno dhibana ne antu aka siyana siyana zvino detsera yamho kuti uziye zvaka wanda .

Ngatidakarire kufundawo zvikora zvepadera zviri munyika medu zvino tisimudzira nevandani vachadawo kuzofunda.

Kufunda ndiyo ntaka yatasara nayo. Apana chintani chingatimirudza, kusara kwekuenda kuchikora, koofunda.

Muzvikora zvikuru mwakubekwe makondomu kuite kudetsera matambudziko ekubatwa ngezvitenda zvepabonde.

Mundau mukanyi rake, ngatiakewo zvikora zvepadera, mundaraunda dzetinogara kuti tikone kufundirawo kudhuze nemumizi dzedu.

Mazuva ano mwana wakukon kudzifundira ega eishandisa kombuyuta neindaneti .Zvinodetsera yaambo kutsvaka zvaasikazii.

Zvakambainaka yambo kuti vana vedu maNdau vaendewo kumayunivhesiti vanofundire mishando yenyara dzavo.

Zvimweni zvakona zvibaa ngekuti chero waita waita, watotange kufunda iwe itoshingirira kuguma wapedza zvifundo zveshe zvedera.

Zvinobade kutoita chandagwinyira warye imbwa irya riri dhuna, waenda kuchikora zeya wagwinyisira kuguma wapedza kufundira nemushando wakona.

Kuita dhokodheya kunobada kuona zviindani zveiitwa haiwa kufunda mumabhuku ega zvinobatsira yambho kuti unase kuzwa.

Ngatikokorodzane akhiti woye tirumbe kumayunivhesiti toofundirawo kuite madhokodheya tizodetserawo makanyi edu etinobva.

Asikane nendombi kana mabva kofunda kuzvifundo zvepadera dakarirayi koshandira kundaraunda nekumakanyi kwamakabarirwa.

Zvinodini kudakadzwa kwazvo tikaakirwawo yunivhesiti mukanyi redu vantu vofundirepo.

Vana vemazuwa ano, vanofane kufundiswa chiantu chedu, nezvaiitwa kudhaya ngevasharuka, muntaraunda dzetinogara.

Zvinodakadza yaambo kuonawo zvikora zvepadera zvakaakwa mumakanyi metinogara. Zvinodetsera yaambo kuti vana vadakarire kuofunda.

Madhokodheya anosise kudhloka mbasha dzekudzingwarira ndidzona pavanenge veihloya kuvheneka kana kuhlenza vatenda.

Hindaneti yodetsera yambo mujufunda kwevana muzvikora. Vakukona kubvunza nekutsvaka zvevanoda kuziya pamakombiyuta.

Kuzvikora zvepadera hakuchakheti. Muntu weshe unotenderwa kuenda nemapofu nevakaremara voendawo.

Atidi kuzo karakadze pane bako tato nayiwa ngati endesewo ana edu ku zvikora zvepa dera vo funda vazoti detserawo.

Tikaitawo zvikora zvepadera zvinodetsera yamho nekumurudzira nharaunda kuti vana vade koofunda.

Mativi mana eshe enyika atiri ngatikoshese faniro yenunthu weshe kuti ummwe ngaumwe ange akasuntunuka paanenge ari.

Ngatifundire kushandisa michini yakawanda wanda zvinodetsera yaambo kuti tizokona kuishandisa peinodiwa.

Zvinobaamurudzira ntaraunda dzatinogara tikaitawo varumbwana nendombi vanoda zvekufunda kuzvikora zvepadera.

Zvakakosha yaampo kuti tiite pekuti umwe ngaumwe angwaririre xviro zvake zvokiirwemwo kuti asabirwa muzvikora mwetinofunda.